Naasaaba kuor la ka ba maala daga biŋ la a ba niŋeŋ sɔgaŋ dɔɔ kaŋ are sue kpar sɔglaa kaa nuuri waa wogi koo are koge. Kaa kaŋ meŋ gbi dumo a nyɔge pɔge kaŋ gbɛɛ poɔ kyɛ ka ba mine zeŋ dakogire zu poɔ, ka ba mine are.

Nansaalaa bondiri la ka ba maale eŋ talaa poͻ a doge mii ne bԑŋ a kyee bͻͻdeԑ taaleԑ kabegi ane gyԑla zaa lantaa poa, nyԑ boma naŋ paa pͻle, a moԑ a zaa nyegekeke, ba seteewu.

Noba la kyɔŋ larɛɛ a ɔnnɔ kõɔ dɔbɔ ne pɔɔbɔ ka orɔba bɛrɛ kɔnteenare selebare ane orɔbare haa bebe kaa pɔg kaŋ are dendeŋ ka lɔkpoŋ kaŋ are ba gɔɔ sɛŋ, kaa dɔbɔ mine araa pɔɔbɔ puoriŋ kyɛ kaa pɔg seɛ wagyɛ a kɔraa kõɔ.

Vŭŭ mal vŭŭ maleba la maala vŭŭ, ka ba mine nyɔg'a kuree ka ba su kparoo kpare kparyaayie a hɔɔl zupilpeɛl, ka ba mine toor ba nuur bonzeer, ka ba mine toor bompeɛl. Kyɛ ka kaŋ ar'a ba lombor poɔ kyɛ ka ba pãã nyɔg'a kuruu pãã a pãã toorɔ naa sig eŋ'a a boo poɔ.

Bibiiri la zeŋ dare zu ka bɔtɔre ane ee…, ee… kpaŋkparema a biŋ biŋ kɔge ba, ba niŋe poɔ, ka ba mine yele yɛlɛ korɔ taa ka ba mine kaara ba doloŋ seŋ.

Lͻԑ la tuori taa a ŋmԑ taa mba a lͻzeԑ na soba o sãã la paa kyԑ kaa bompelaa soba welle a gelli a da kyԑre fēē gba koo welli le a guraa a bonzeԑ na, kaa noba yi a are are. ka noba zoro waana a ara a be a kaara.

Nembata la bebe ka ba kpaare felaawiri, ba kpaarɛɛ zie ka a waa nyɛ deri ra ka ba kpaare ka ba pãã de moɔ mine a pãã fala f.. vaare mine pãã teɛnɛ ennɛ a bogiri poɔ a sɛllɛ gɛrɛ

Zie la ka pɔgeba mine ane bibiiri ane pɔgeba a are ka a pɔgeba mine taa ka pɔge kaŋa taa baage zeɛ. Ka dɔɔ kaŋa zɔŋ moto ka lɔɛ are a be. Ka ba dorɔɔ eee dɔɔ kaŋa ane dao daŋkyini zu.